Nu sooner away ottiyo kawo ossuwasohan de'iyaa ubba farnijeriyaa ayife gididagettaa be'ada tanni oydettaakka be'ada malalettaas etti wattidi loytaakko merakka tiyoge ubbaa pholqi pholqiddi asaa natta hayitte utittee gees.

Muchchoy tana asay miyyoodekka saassoyees. nu son aayyiyaa masqqalaw muchchuwa giigissiyo saatiyaan nuun tamappe kiyanashin gattokko poni poninnekka eki miichetees ayssi giiko mal''iyoogappe denddidaagan. nu soon aayyiya sawettada a kattiyowode nu awu baaneshsha giidi ubba laawide naaggettees. la aybba mal''i muchchoy!

Biraana geetettiyage nuusi amanuwa gadaawa, ikka ayba lo'ees giidetii? ikka ayba lo'es giidetii? ubba lo'ees tana.

Nuuni nu keettaa bayzzidi harasaa baanaaneettees. Nu de'iyo heeray keehippekka lo"enna. Asaykka yohanchcha. Yaatiyo gishshatawu nu son aaway yiillotidi harasaa baana gees.

Nu heeran issi mishiriyaa maxiniyaa zai"iyoogan keettaa shammiraara dawusu. Ha hanna ayiba gooba mishree! maxiniyaappa denddada zal"ada keettaa shammanddeeshsha! ubba heeran ubbay asay malaalettiis. Doonan kushiya wottiis. ubbay O leemiso oottidi oyiqqiis.

Issito nu sooni unccaa zazzariyo zazzariya aayyiya uncca zazzara simmanne meeccennan kaqqaagaasu. Yaatiyorin eceree mii minne xoo'e xalla oottiigiis. Yaatiyorin aayyiya eceriya waatooshsha giiraara marzziya shammaasu. Yiilluwan woriis ecereekka.

Maaxe santtaa nu soni aayyiya darkkon tokkaasu. Maaxe santtaa taani maanawu keehippe amottays. Ayssi giyaba keena gidikko maaxe santtay asaa naatussi keehippe lo'obaa immees. Yaatiyo gishshawu maaxe santtay tana keehippe ufayssees.

Erettida kaalettiya aawattuppe issuwaa gididda mantta Abrihame nu heerani ubba kaysottidi kaysottidi asa biraa wurssidi mi aggis yaatini A xaaciyaani oyttidi asay qasho keettaa efiis.

Moqottay ubbatokka tana ayiba upayissiya mitte, ayissi giyaaba gidikko ha wodiya parnicheriyaduwa lo'iyaaba lo'iyaaba oottanaw keehippe hagaazes. I hegaa ottoogaappe dendidaagan haashiyoodekka i tana ayiba lo'es giideti appe kiyiya sagaturayikka qassi eettanawukka maaddes. La ayiba lo'o anjettida mitte.

Sakke biittaappe abikkaaddiya bayzzanaassi yiida mishiriya ubbatookka ubba zal"awus, zal"awus, zal"awus. Ha mishireessi zal"in gidennee gaas. Yaatiyode A mino gididaara ubbatookka zal"awusu, xalalukku, guyye guukku. Ubbatookka bayzzawusu. Yaatin taani minotettaa ippe tamaarana gaada aggaagas.

Issitoo nu goshshaani boynaa bookkanawu taani kiyiini bookkin bookkin bookkin wurennan ixxis. Yaatada taani bookkaa bookkada wurssada xeelliyode kiyidaara heezzu kunttaalle. Laa biittayi bawu mittiiyye hagaa biittayi shoraa xayidi waanii?

Wogaran keettaa keexxiyaba gidikko odoppite, intte de'o Layttan muumee diigana danddayeeta. Wogaran keexettida keettay aynne ollattaykka meenna, aynne kunddanawukka danddayenna. Yaatiyo gishshawu wogaraappe asi ubbi keexxiyaba gidiyakko tana lo'ees.

Oyddu gediyan bululiya kaamiya ta nu heeraa yin hannitten lo'iya kaamiya be'abeykke. Meray eqqa pholqqipholqqees, asay ubbay O be'anawu shiiqiis issippetettan. Laa ayba maalaaliya kaamee!

La hachchi malaaliya oduwa siyaas aybee giikko cufa iyuu giyo bitanee ammanuwa kaalettiyagee zino hawaasa ambbaa yiiddi asaani asayi ubba a yiidi gulbbatidi goynnananiyorinkka ubba asayi yiillotidi hagee waanii polotikaa kaalettiya asa kiyidi hagaa tayishe sheleeshshiyogee aybe giyorinkka yiillotidi asayi harabaa haasayes a bollan.

Daamota deriya taani huuphiyaa kiyada xeelliyoode meretettay aybba aybba wozana shimppiis! a ubbatokka be'aydda yaan dooshsha gaada qopas mereta xeeliyoode meretay hagan daaga daaga ges awakka booppa booppa ges.

Mitta qanxiyaa maashinne ubba asa naa duussaa shemppo oottis. Aani qanxettida mittay muxerettid oliiges yaatiyo gishshawu asaa na'ay ba de'uwaa ubbaa loyttidi kaalettana malla maadis.

qabaliyan haggaazaa immiyageeti ha erissiyo karddiya ekkana biini tana haa yaa galla galla woxissi woxissi shemppiyo kaa'dosona. Aybissi giikko ubba gallassi nu biyode kushe genttiyoba ehidetii goosona. Immoppo etawu. Nu immiyogan diyonaa, kawoy kanxxiyogan doosonappe attin. ayiba yiiloyissiyoona.

Nu soon paranichcheriyaappe ayfe giigida arssay yiidaage aybba lo"ees giideti heeran ubbappekka aadhdhiyaaga, heera a be'ida asay malaletees, aybba haga oonee oottiday giidi ubba oyshsha gede geliis.

baacay so miishshatuppe issuwaa gidiyoode baacaa qassi darotoo nuuni maataa buuccanawu go'etettees. Maataa buuccidi qassi ba kushshiyaa qanxxiyaaba gidikko hagee danuwaa gattiyaaba ee yaatiyoo giishshatawu shiyida baacaa go"ettiko asaa naatussi iita. Hagaa taani zoriyaa immiyoogee intessa. Hagaa simmidi siiyennan ixxidi poora giyoogappe naagettiyoogee keeha.

Qibatiyaa tiyyetada pholqqipholqqaydda kiyawus. Yaatiyoode hana mishiriyaa goyyaychchade qibaatiyaa maana koyyad? Haga ubba waattada coshkki coshkkaydda kiyyaadi gaada ta mishiriyo oychchin nena aybbe gattiyaaba gaasu, haha ta neessi gaada oychchastenne gin nena aybbe gattiyay giyoorin ta yiillotane baqqaagas, issi gaada odin tana ay ha yiilotay, aybba yiiloy.

Ha'igee Tohossa Toophiyaa banddray lo''ena ayssi giyaba gidiko meray waaniyakkonne ubba oyqqettena koyrooge lo''ennan aggena. koyro laalettanappe koyro Tosa Toophiyaa Dere deretetta daigga manttiya banddray lo''ees. hegekka salo meray, boottay, zo'oy diyo gishshaw asaa ayfiyaan gelees.

Mittaa ayfetuppe issuwa gidiya manggoy ta a miyyoode tana aybba lo''i, laqqilaqqessika goopa wozanaa irxxi oottees. akka bayzziyoossan qassi shammana gaada biyoode awa tamaa eettiri taalettid ixxiis. yaatin waagay aapune gaada taani oychchoin issoy tammu bira, la aybbe shemppuwawu xalee gaada yiilota agga yaas.

Unccaa qanxxiyoo miishsha gidida maashshay nu soon de'ees. yaatidaagaa taani mashshaa ubba ubbatoo hageela eti waatidi qarayi qanxxiyoonaa yagada ta ubbatoo malaaletays. qaratti uttidaagan ayiyaa unccaa soppu soppu oottada qanxxawus. La hagee waanidi gada ta ubba malaalettays.

Zo"o xaphoy asaa naatussi suuttaa paccaa kuntees yaagidi asay darottto a maanawu dosees. shin tana lo'enna a miyode tana giigishees, ubba ta a maanaappe kaarottiyadoy tawu lo'ees.

Issi mishiriyaa baagan menttershshaan zo"o mera malaataa waaniyaakoonne yaa haa pude duge gawus. La suuttaa laaccadeeyee? hana mishshiriyaa soon shemppa utta agekkee? oaybee haagataan ottiyaabay? ayba yiilloyayi!

nu heeran issi nay yuuyi yuuyyi askaaddossiya qooridi bayzziyaage nusso issitoo yiidi 'askkaddoy hage bayzzettiyaagee' e bayzzetiyaaga, kiyyada qoroo? e qora yaagas. yaatin bollaw kiyyinekka bollappe kiyyine kunddi meqqigiis. Xoossaw ta waano, ta keehippe dagammaaga, goday a maado gaada ta azzana agaggaas.

Mayoy ubbatookka alleequwan giigi uttiis. Yaatin ubbattookka ha allequwan giigida mayuwa mayada issi geela'o na'iya kiyawusu. Yaatishin issi nayi ubbatoo kaallii ksslli kaallinne o shocinnekka basoo ekkidi biiggis. Yaatin asay ubbay malaalettidi aggiis.

Nu sooni aayiya samppaa daddiyo dadettay a dadddido samppaa assy xeellidi salettena. Ayssi giyaabaa gidikko a ubbabakka loyttada meray lo'iyo qunccuuttiyan sikkiyo gishshatawu keehiippe asay dosees.

Supper markkettiyaappe na'iya taassi iissittoo buskuttiya shamada ekada yaasu. Buskuttiya shamada ehoogaa taani yaatada coommiyorinkka tawu achchaa mentti agiis. Waanooshsha giidaagee na'antto miikke gaada duuxxa agaas, poora ayssi mii asay woni hagaa mooppitte tana keehiippe yiloyees hagee.

Shunkkuruutuwa ancciyo maashinee nu soon de'iyaagee moorettigis. Oone mooriray gaa aayiya tana oychchaasu oychchiin ta moorabeykke ga worddotaas yaatiyorn ta michchiyo oychyorin i moriis ga odaagasu. Yaatin aayyiya yiillottada tana pirxxa pirxxa shocca shocca aggaasu.

Nusooppe denddada ta luxxetta keettaa biishin tana ubba daafurssay woriyorin ogiyan zin'aagas, yaati yiidi asay ayssi zi'adii yaagin tana sakiin daafuraasi yagada odaas. Ayba dafurssee giiidetti nusooppe luxetta keettaa biyoogee ubba masho ekko a.

Dooya caamma wottiyaageete tana ubbattokka lo''essi ayssi giyaaba gidikko carkkuwa ekkanawu maaddes, ubba hagaa gordda caamma wottiyoode gede ubbatokka hombbidi xuuggidi worananees. yaatiyo gishshatawu dooyya caammaa wottiyoode geddiyassi ubba saruwa immees.

Wolayttan toho kasanchchati maalatay hagaa wolaytta biittaa asaa onaatettaa qonccisiyaagaa. hagaa qonccisiyaagaa eti ayba ogiyaan misiliyaa milidaakonne tana lo"ibenna. Xellanawukka giigibenna taasi.

So asaa taani keehippe dosiyoogaappe denddidaagan etappe shaahettada daanaagee tana keehippe waayisees. Etaara ubbatoo diyoo qassi tana wozanaa shemppisees. Tasi ubbatokka xoossay miyiyaan wottiyaako tana ufayssees. Hegaa giishshatawu taani etaara diyoogee tana ubba irxxi oottes.

Nu heeran issi mishshiriya tukkiya zal'iyara tukkiya zal'ishin asay issippe ikko buusaa ixxiigis. Aybee giyode ubatooka maxiniyaa tukkiyan darissawusu yaatiyorinikka asy aggidi biigiis.A woni ayssi maxiniyan darissadee tukkiya bollan aybba yiiloyisay ba zal'iya saro ogiyan zal.

Taani zino shammido dawutaray keehiippe asaabxeella xeella giyaagaa misilee a bollan de'iyaageekka keehiippe lo'iyaagaa yaattiyo gishshatawu asay tana hagaa aappun biran shammadii giidi tana oychees. yaatin ta hagaa daro biraan shammaasi yaagin ta shammana xayikko giidi ubbaykka maalaalettidi doosona.

Nu heeran asaa ubba ta ixxiyo ixxetay ayssi giyaaba gidikko ziggiroosona, asassi lo''oy haniyoode lo''okkona, upayttokona, miqaynoosona, qanattoosona. la ayssi hegatan haniyoona gaada ta ubba agagaas, asay ooso xayyidi ayssi miqqayni?

nu soon aaway keettaa keexxanawu halchchuwaa oyqqiis. hegeekka qassi keehi gita gidida keettaa keexxanawu halchchuwaa oyqqiis. akka qassi halchchidoogaa biidi eriyaa asata oychchin daroo millone biray kooshshees yaagin tuy hegaa ubba ta aggaagana gineekka hara guutta keettaa keexxigiis.

Kaamee biyoo ogiyaa oottiyaageti hara biittaape yiidaageti la ayba malaaliyoona! Naa"u gaalla ta yaa baada haa simmana gaakkanaashin oossuwaa wurssi naagoosona. La eti ayba oottiyoona! eti oottiyoo maakkinaaykka qassi ayba oosuwaa eesoyii!

Shuchchaappe ciiri giigissido ogiya giigissiyaget inni galla oottiidi moori giigissoosona. yaatoggan ogiyan di'oy zi'nees. Hagaa ubba shoraa asay xayssidi waati gaada ta ubba yiilottada aggagas, ayssi woni suure oottokkona?

Hagee ubba tana ayiba miichchiyabee? asay mitta qeriiddi hayiqqiyoogaa maashiine issitoo yaatidi wottaanne qanxxi oliyaagges. Hagee maashiiniya wolqqay ayiba qanxxiyabee! hagaa oottida kushee waanidabee? maashiinee asaa duussa ayiba lo'o oottide!

Nu bittaani kaamee biyoo ogee miccetanayoo daro wodiyaa ekkibenna. Ayssi giyaaba gidiko hara biittaappe yidaageti daro kaamiyaa qommuwaara goyii goyii goyiinekka qantta wodiyaan wurssigidoosona. hagee ayba malaalii! ha wodee ehiido zammanabay daro wodiyaa ekkenan ba wodiyaa qoraphphidi guutta wodiyaan wurssanawu maaddees.

Naa'u gediyaan bulluliyaa biskilittya tana gaxariyaan issitto efaydda ogiyaan kundaychcha attasu, xoossi ashshin attokko korikonchiyara herchchanekka tana kundanawu yaada ekkada biishin i waatidi ashshaakko godawu galattay gido.

Nu biittan issoy gadiya zal'iya bitanee duretettaa ubba oone a gakkiyay xayyiis. gadiya issuwappe shammees, bayzzees yaatidi duretiis. I durettogankka ta keehippe ufaytaas, I durettoogan ta qanatiyoobi miqqayniyoobi baa.